Ame ha gbogbo aɖewo le dziƒoxɔ kɔkɔ aɖe gbɔ yike amewo sɔgbɔ ɖo. Alebe ame aɖewo tsatsitre ɖe ete afi yike nàto hafi ayi eye ame ɖeka aɖe do go ɖaa, edze mɔ yina fi yike ati amagba ɖiɖi aɖe le.

Ekpe yike wokɔ tu na xɔe alebe xɔtula aɖewo le afi ya kɔ antsroe daɖe xɔ la nu alebe wokɔ keke daɖe eke yike woalɔ akɔ tuxɔe la gbɔ eye ame ɖeka nɔ dzudzɔ xɔm le eƒe ali ɖe asi henɔ nu kpɔm nɔ nɔvia lalam

Teƒe aɖe yi ke wo parki tɔdziŋuwo ɖo yi ke wosa ka ɖe tɔdziŋuwo ŋu le kɔƒe aɖe me yi ke wowɔ agbadɔ viviviwo ɖe tɔ la to gã eye amewo su gbɔ ɖe etɔdziŋua gbɔ le nu kpɔm le agbɔsusu me.

Edukplɔla tsitsi aɖe va ɖukɔmeviaɖewo gbɔ alebe dukɔmevi ɖe sia ɖe be ya na asi kplɔla ya eye ame aɖe kɔ nuƒomɔ nɔ eƒe nɔnɔ tata ɖam ɖe edzi le dzidzɔ kpɔkpɔ tɔxɛ me.

Etsi ɖe teƒ eɖe yike wotɔ ŋu wɔme eve aɖe ɖo. Ale be aƒetɔ lolo aɖe yi ke kpe via ɖe eme wo ame evea wo le etsi la tsom ne woado go ɖe etsia godo afi yi ke woakpɔ mɔ ayi.

Aƒenɔvi aɖe kle nɔvia wobɔbɔnɔ anyi ɖe tukpa yi ke wokɔ amagba ɖiɖi kple amagba gbogbo dana ɖo la motoki tɔxɛ aɖe dzidzɔkpɔm.

yevu aɖewo le agbɔ sɔsɔ me ŋutsu kple nyɔnuwo eko aflagawo ɖasi e ŋloŋu ɖe atsiwodzi kɔ ɖe yame ele ɣlidodo me maɖewo ɖó e enukɔnukui amaɖewo ko wóƒe ekaƒomɔwo ɖe asi

Ahowɔwɔ aɖe ɖiɖim abe edzre wɔm dukɔ aɖewo le ene alebe kpovitɔwo le wo domii, wo lém. Alebe womlɔ anyi ɖe ame ɖeka dzi, wole amewo hem le wo nɔewo dzi le gabɔsɔsɔ me. Wo katã wonye ŋutsuwo sɔŋ, amea ɖe lé aflaga ɖe asi le wo dome.

Ɖekakapui aɖewo le dzidzɔkpɔkpɔ tɔxɛ me ɖe afɔ ƒuƒlu wonɔviwo ʋu ƒom alebe wole ɣeɖuɖu me le ʋu la dzi le gbadzadzi aɖe yike ʋu gbogbowo sɔgbɔ ɖe afima amehawo sɔgbɔ

Etɔgã yike amewo ƒuna du le me ye tata vovovowo hã le afi ma, nàva anɔ akpɔ ɖiɖiɖemea, amewo le teƒea za, amewo mlɔ anyi, amewo le nu ɖum, amewo le tsi lem, ye amewo le azɔli dzi le agbɔsɔsɔ me.

Ame aɖe ƒe anyinɔƒe yi ke zikpui keke le afi ma. Suɖui vi le zikpuia me ale be ekplɔ̃ le domedome ne xɔa. Woko aha vivi kple ahanoŋu kɔ da ɖe kplɔ̃ dzi ale be ne èkpɔ ŋgɔgbea, àkpɔ ati yi ke amagbaɖiɖi le dzi ɖaa le xɔa me.

Ɖevi sue aɖwo le abo dam le gbadzadzi abe teƒe yi ke nye ƒuta ene ye eɖɔ aɖe ame aɖe hã le ƒu la ta le eka ɖe asi ɖaa le dzedzem le ƒuata.

Ŋutsu woame eve wolé emɔ keke gã aɖe ɖe asi nɔ tsitre ɖe egbɔ alebe wole didim be aleke yewoawɔ akɔe aɖe eŋu gã ydze ɖe emɔ kekea gbɔ la me hã.

Aƒetɔ aɖewo kple Yevu aɖewo bɔbɔ anyi ɖe exɔgã aɖe yi ke ekplɔ̃gãa aɖe le ye enukpɔmɔ̃ le ekplɔ̃la dzi. Wole afi ma le dzidzɔkpɔkpɔme nu kpɔm le emɔ̃la dzi henɔ enu kom. Alebe mɔ̃ɖaŋuwo le kplɔ̃dzi zã.

Etɔɖɔɖɔ gã aɖe le te gbadzadi gã aɖe ale be dziƒoxɔ kɔkɔ aɖe hã le afi ma abe kaɖitsi ene. Ale be amewo sɔgbɔ ɖe tɔ me. Ɖekakpui kple ɖetugbiwo sia wo eɖewo le awu me eɖewo mele awu me o. Wobɔbɔ anyi ɖe tɔa me.

Aƒetɔ aɖe yi kea be efia wonye ne bɔbɔ anyi ɖe esɔ aɖe dzi yi ke wose ka ɖe kɔ ne esɔ. Alebe aƒenɔvi aɖe te keke wowɔ lãasi bla ɖe ali dzi zɔ ɖe aƒetɔ la gbɔ alebe ɖetugbi le emgbe kple bagi vi.

Wode ɖɔ le ƒuta alebe woɖe lã, ɖekakpui aɖe ku lã ɖe enu yike me wokuna lã ɖo hedzrana la me le go dom le tɔ me ekɔ yinae alebe bubuawo le eŋuɔ me le etɔ la dzi.

Ɖekakpuiwo kple ɖetugbui aɖewo le teƒe aɖe yike sɔgbɔ alegbegbe ɖekakpuiviwo ame etɔ aɖewo ya kɔ abɔ woame eve dzi womedo awu o trɔza ko wodo kple gɔmegodi ko evɔ kɔ asi wu dzi ɣli dom

Edukplɔla Mahama enu ƒom na dukɔ. Alebe ɖekakpui kple ɖetugbiwo wole atsitre ɖe teƒea. Alebe Dukplɔla ƒe kpemeɖeŋutɔwo kɔ nu etsyɔ ŋɔtsie ebɔbɔ nɔ anyi zikpi le emegbe le nya yi ke gblɔm dukplɔla le na dukɔmeviwo sem.

Yevunyɔnu woame ene aɖewo ko ame ɖeka ko ekpo ekpe ɖe asi alebe mɔmleawo lé aflaga ɖe asi kɔ asi ɖeka yi dzi. Le dzidzɔ kpɔm tso wo ɖokuiwo ŋu na dukɔa.

aƒetɔɖe kple via wó bɔbɔnyi ɖe ekplɔ̃ ɖe nu yike wò ku tsi ɖe tukpa me kɔ daɖe kplɔ̃ dzi alebe ɖeviwo kɔ tsi nɔ ƒoƒom ɖe amadede yike wó ku tsi ɖe dzi le tukpavi me le kplɔ̃ dzi

Yevu aɖewo abe enyagblɔla aɖewo le agbale ɖe asi ale be eɖewo dze klo. Ŋutsu kple nyɔnuwo dze klo ɖe wo gbɔ abe amisisi nage woala wo ene alo woayra wo ene.

Aƒetɔ ɖeka aɖe yi bla ati gbogbo ɖe sɔ aɖe megbe kɔ eka sa ɖe kɔ na sɔ la alebe ekɔ ati ɖe asi le sɔ la ƒom ne woazɔ alebe ʋu ɣi aɖe yike ame aɖe le eme nye ʋu takpo tɔɖe mɔa ƒe akpa ɖeka nɔ wodzɔm

Ɖevi sue kple ame tsitsi aɖewo le tɔto ɖevia aɖewo dze klo ɖe tɔa to kɔ aŋegbawo kple agba ŋutɔwo ɖe asi da ɖe tɔ la dzi eye eɖewo bɔbɔ le nu fɔm le tɔ la me.

Ɖekakpui aɖe bɔbɔnyi ɖe exɔ yi ke wogbɔna tutu ge le exɔmetutunu ɖe asi. Tivi le xɔme abe nuɖaƒe tɔgbi ene hafi ko emɔ yi ke wosanu kple tuwo ekɔ ɖɔ ɖe ta eha sem le me kple to.

Sukuviawo le dzidzɔ kpɔkpɔ tɔxɛ me e ale be wokɔ nusrɔ̃nu da ɖe kplɔ dzi. Woame eve wole dzidzɔ kpɔkpɔ tɔxɛ me henɔ tɔ ɖom le emɔ yike me nane ɖiɖim le wò sesem.

Yevu ametsitsi aɖe gbɔna enya dzodzro wɔ ge alebe dukɔmeviwo yike xɔ aɖaŋu tso enyagblɔmɔwo nu lé enyagblɔnuwo ɖe asi hena eyevuɔ dzɔm be wòaƒo nu eme be yewoase.

Atiglinyi gã wo ame eve wole gbedadaƒo aɖe yike ati le alebe yevuwo le woƒe dzokeke me le gbadza la dzi tɔ nɔ aglinyia dzɔm be woava yi ne yewo ayi

Agble gã aɖe yike agble ɖaŋu dɔwɔla wòa me etɔ wole eme le tsi nyɔm ɖe agblea dzi le agbɔsɔsɔ me, alebe wòa evee wò ƒoƒoƒu ɖe emɔ yike eyɔ tsi ɖe gblea dzi lawo ɖe asi

Exɔtula aɖewo de egli sesẽ aɖe tame ale be aɖewo le gakpo ɖe asi, eɖewo kɔ afɔ da ɖe gakpoa dzi gbɔna, ale yike wòa wɔ aɖe gakpoa wò le xɔ la dzi alo wole yike gakpoawo wɔ ge.

Enua dzɔdzɔm nuƒola aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe takpekpea ɖe me. Wo katã wò ɖe nufɔ keŋ eye wole to dzi be yeawɔ se nyaa dzɔdzɔ la si ye wò nɔvi si ɖo gankui la tsitre be yewoa gblɔ nawo, yewo tɔ na be yewoa gblɔ nya yike wòa gblɔ.

Ɖekakpui aɖewo nɔ bɔl ƒom le kpo aɖe ta ale be, woƒe bɔl la ge dze tsi me woyi zɔ ɖe tsia me vae ko. Atsitre ɖe tsia me egbɔna edu si ge adzo.

Ɖekakpuiwo ame wole xɔ aɖe me yike ɖeka le tutum kple anyigba tutunu alebe ɖeka do asiwui le nane ɖe asi egbɔ kpɔm hena ale yike woawɔ akpeɖe nɔvia ŋti

Ɖekakpui aɖewo le dudzi kɔ nu ɖɔ ŋɔti alebɛ ɖeka ade tsinutukpa ɖe asi ɖeka ha le mɔ yike woƒoa nu ɖe eme ha ɖe asi le dudzi le agbɔsɔsɔ me abe ame aɖe yɔm ɖe dunu be yeale wo ene

Dɔnɔkɔdzi aɖe yike ame aɖe kɔ ametsitsi mlɔ anyi ɖe dɔnɔkɔdzi kɔ nu bla ŋɔti nɛ hafi kɔ atukpa yike me woagbɔ ya le kɔdaɖe dzi hafi dɔnɔdzikpɔlawo kɔ nu bla ta kple ŋɔti be dɔlele yike le amea nua magate ɖe yewo nu o